asalaamaaleykum wa raxmatulaaxi wa barakaatuxoo yéen sunu mbokki baykat région Louga rawatina ñi nga xam ni dañoo wékku ci Fapal di kuréel gii <breath> <hesitation> ñuy wax fédération des associas des associations paysans de Louga <breath> muy kuréelu béykatu région Louga <breath> ñoo ngi leen di indil jiwu wu bees boo xam ni ñu ngi koy wax semence certifiée muy jiwu qualité ak ay jumtukaay di matériels agricoles <breath> ngir ngeen gunge leen ngir mën a am campagne bu mucc ayib ñoo ngi ñaanit bépp membre Fapal bu foo mën a nekk nga woote ci numéro bii ñu lay jox muy 33 869 19 24 33 869 19 24 suñuy ndaw daañu la woo ngir yeneen i leeral waaw <breath> maanaam na nga bippé ci numéro bi <laughs> xaral ma reprendre waat

waaw ñoo ngi leen di jaajëfal ginnaaw bi ngeen bippé ci numéro bi <hesitation> suñuy ndaw daañu leen woo ngir yeneen i leeral ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal kampaañub jàmm bu mucc ayib <noise>